loolu mooy base bi ndax bala nga naan naam ne fa ñu ngi mel ni ku nekk ci biirum canne bala ngaa mën nag wax ni ko dawal su taxawee lay doog a mën a dal ci situation yooyu nag

<hesitation> %hu
mais du tere gis nañ tamit ci biir dëkk yi ay benn benn yoo xamante ni nii <hesitation> génn naénu ci situation yooyu naka lañ leen mën a fexee téye leen ba énu mën a dellu bañ a delluwaat ci situation yooyu loolu tamit day am solo loolu moo tax Fatou a ngi koy wax léegi ñun ci sunu conception développement dañuy wax ni kër la ñuy wax waxuñu ndaw

faaw kenn ku ci nekk ci ñooñu nga dugal sa loxo ci biir kër gi mais bala ñu ñoo dugal sa loxo tamit di nga xam lan moo xew ci biir kër gi ndax bu fekkente ni kër gi duñ toog waxtaan ndaw li du xam lu nekk ci kër gi

dañuy jël ñaari aspects yooyu mooy aspect social bi mooy fexe ba

pour que lépp luy suñu jafe-jafe ci biir kër gi ñu toog mag maa ngi fi saa yu ñu ko waxtaanee rek pexe génn

ndaw li moo yor doole ji kon bu ñu boolee ñett yooyu yëpp bu ñu ko mooñee rek lu énu duggee saafara mën na dugg ci sunu li nga xamante ni moom lañuy def

moom développement bi mu bëgg mooy développement boo xam ne nit mooy nekk ca nit nit ci nitay nekk ca xol xolu développement ba mais bu ñuy wax nit nag nit ku nite xullinam <coughs> pour UGPM ni mu jàngatee nit ku nite mooy nit koo xamante ni day nangoo liggéey ndax nangoo liggéey boo nanguwul a liggéey mooy bëggoo lu baax bëgg lu rafet bëgg bëgg bëgg lu nit ñi am nga am ko liggéey moom moo koy maye waxuénu nag ni force di nga ko am soo liggéeyee waaye en tout cas boo nekee ci yoonu liggéey kooku bon benn jikko la boo xam ne dañuy bëgg nit ñu nite am ko muy nangoo liggéey ñaareelu jikko bi mooy nit ku nga xamante ni tamit day ngangu fu mu toll di nàmm xelam di yokk xam-xamam di yokk mën-mënam di yokk ndax loolu mooy tax sa liggéey boobu ngay liggéey nga ciy mën di yokku di ci mën a jëf jëf yoo xamante ni yu am solo la ñetteel bi mooy nit ku nga xamante ni aussi day gëm ndogalu yàlla xam ni yàlla moom mooy dogal lu mu dogal kenn mënu ci dara damay xam muñ rek xam ni moom moo dogal te li mu dogal boobu daf lay indil nga gëm ngëm ngëm gi ñëw mooy ngëm gi ngëm gi ngëm gi ñu doon wax léegi ne UGPM dafa nekk ngëm mooy nga gëm yàlla dama koo war a gëm

dama ko war a rafetal ndax ngëm googu moo may guidé ndax xam naa ne ëllëg am na nu muy duggee ci jëf joo xamante ni jëf ju rafet la beneen bi ci des mooy ruu

ba du ne rek ndax du comme ni ma ko waxee léegi nii ngëm yàlla googu mooy nooyal sa xol <coughs> ngay bëgganteeg nit ñi di bañ a di jàppal haine kenn ku beru ñu ne ñun nit kooku la nu jàpp ne nit ku nite kooku moom moo war a nekk ci xolu développement gis nga nit ku nite kooku su ci nekkee rek suénu borom mën na dimbali lépp lu nga xamante ni yóotu naénu ko xalaat nañ ko fi ñu jëm

bu ñu ba nga xam ni ca njëlbéen lañ ko doon wax dañoo wax ni mais alali gox bi dafa war a servir pour le développement de la localité alal ji nekk ci gox bi bëriwul waaye dafa war a dellusiwaat

te nim koy defee mooy ñun ñëpp kenn ku ne boo amee fukki dërëm nga mën ko faa denc bu ma amee ñaar fukk mën nga ko faa denc

ñu dooleel ko mu liggéey ba tax na ki nga xamante ni daawul liggéey xool ci moom ëllëg mu ne man bëgg namaa liggéey ñëw jël fa bu ko defee dañ daan wax naan yaa ngi contribué donc ci le développement local donc philosophie boobu tamit

yóbbu ko ci yen fenn fu sori ñooñu jël leble ko keneen ku nekk feneen fu sori alal la waaye doxalul suñu
<hesitation> <hesitation> mu mel ne ma soeur wax na ko wax dëgg yàlla <breath> waxtu wi maa ngi koy romb lu sori <laughs> waaye ñemewuma <breath> programme mu tekki jigéen ñi ñu wax ko ba pare te tëjee woo ko jafe-jafe yi nga xam ne moom ngeen gën a sentir ni moom la jigéen ñi am ak solution yi nga xam moom lañ ci war a apporté <breath> xam naa ne yow moom waw xarañ nga macha allah ci une minute rek boo ma ko mënoon tënkal <breath> xëy na dina jafe <laughs> xam na mënta ne waaye nag boo ma ci mënee may tuuti rek ndax daanaka waxtu bi jeex na su ko defee après ñu ñu tàggoo
waaw ci li Ndiakhate wax rek dama ciy complété tuuti boo xam ne saa bu ñu demee ba foog ne jeexal nañu suñu koom rek sama borom ñëw ak dogalam
wallaaxi wallaaxi
yoo xamante ni * dèje feebar day ñëw fexe ba vraiment <hesitation> ay jafe-jafe la bu dee si wàllu jigén ñi ñaari mbir gis naa ko ci mooy fexe bu mu am ay jafe-jafe bu njëkk bi mooy l' analphabétisme muy ñàkk a jàng
ñàkk a jàng
moom daanaka ***
<hesitation> problème la
beneen bi ci des mooy yàq bi ci fukki at juróomi at ñu yàq ko ci benn loolu képp ku taxaw ne da nga ñeme * da ngay nax sa bopp mënul nekk moo tax ci fànn boobu ci seen UGPM da ciy jóg saa su ne di waxtaan ak <hesitation> jigéen ñi éducation fiçnancière wan neen ni leen nit ki day def farata te bàyyi yenn <coughs> détail yi

waaye yow mi nga xam ne yow yaay jigéen tey jii di def lu mel noonu ah sa doom mu ngi nekk à l' université

moo ci gën a ëppale
li ñu war a dem ngéntee ji nii def ci 10000000 dem yóbbu ko sunu doom fayalee ko ko pendant 3 ans mu am metier loolu yaakaar naa ne loolu itam ay xalaat la yoo xam ne vraiment saa su ne dañu ciy nekk nag waaye da di mbir la moo xam ni avec le contexte les changements pressions yi tax nag vraiment affaire bi di relentir waaye nit kenn ku ne xam na ni mënula fexe ba jigéen ñi mën a vraiment sakku am ko waaye nag teewul ñoom ñu waxtaan pour permettre leen nga xam ni * waaye bu génnee
génneewul neen
mën a nekk di ci mbay mi coble gi ne

bu dee * UGPM lan lay def des activités agrosilvopastoral et alieutique alieutique bi nag amul liggéey waaye dinañ jaay geji dinañ jaay kecax looloo tax vraiment ñu boole ko ci ak artisanaux xam ni loolu lépp ci gox bi la pour permettre la vraiment nga mën a sakku am koom nga dugal ko foo xam ni vraiment dina mucc ayib
<hesitation> jërëjëf ma soeur xam naa ne liy duuf si nag bi yëpp <laughs> xajul si cin li <breath> nadx liñ ñu cërale woon ci waxtu yëpp jeex na bu yàgg sax ba nu ñambaas ci <breath> waaye di fàttali askan bi rek ne képp koo xam ne bëgg nga ñoo topp gën a am li nga xam mooy ay informations yu wóor <breath> mën nga woote ci 33 879 30 82 ma baamtu ko 33 879 30 82 dina am ay ndaw yoo xam ni dina <crosstalk> waaw su ko defee rek ñooñu <coughs> incha allah lépp loo bëgg ci xibaar information <breath> <hesitation> seen i ndax dinañ ñëw ci li nga xam ne wax dëgg yàlla moom mooy <hesitation> xibaar yooyu di fàttali rek que ni wax dëgg yàlla maa ngi doon dalal Fatou binetou Diop <breath> di présidente UGPM ak <hesitation> Niakhate Fall di secretaire général <breath> bu UGPM ak Assane Dieng nekk nag président CREC <breath> ak Gallaye Ka nekk <hesitation> secretaire général CREC <breath> ci nag wax dëgg yàlla waxtaan boo xam ni <breath> éni ko yombal maa ngi ko doon wax saànq muy vraiment ay partenaires yoo xam ne partenaire yu am solo lanu <breath> ci li nga xam ni moom mooy <hesitation> bii contrat ñu am sunu diggante ak UGPM muy waa <coughs> united purpose <breath> <hesitation> ci ñi leen di jàppale nag ci projet tekki jigéen bi <breath> ñi ko financé mooy USAID ci soutien technique gu nag éni nga xam ñoom ñooy waa Jokalante donc loolu moo nekkoon émission bu njëkk bi di di fàttali ni présidente des na juróomi émission yoo xam ni incha allah bande annonce bi dinañ wax kañ lañ koy amal saa su ne waaye dina am téeméeri spots yoo xam ni tamit <breath> naén ko jàllale lépp rek ngir ñu xam <breath> lan mooy projet tekki jigéen bi lan la undu lan mooy objectif bi lan mooy ciy njëriñ te lépp rek ci askan bi lay lay lay jëmaat <breath> kon énu ngi santaat bu bax partenaires yi <breath> di sant alaaji Mbow bu baax ci xarala gi ak Ablaye Diallo <breath> éni fa nekk ci micr bi seen xarit Badara Mbaye di leen jox dig daje ak seen yeneen jotaay <breath> ak sunu xarit yi sunu partenaires waa UGPM <breath> ci émission yi nga xam moom mooy projet teekki jigéen